Zikpiwo nye ya le xɔme afia. Aɖaka aɖe me hã le glia ŋu. Eye agbalẽwo le aɖaka dzi. exɔme le ʋiee. Eye zikpiwo hã le ʋiee. Eglia ŋu hã le ʋiee.

Ame gbogbo aɖewo nye ya le amidzraƒe amaɖewo le moto dzi eye amaɖewo le tsitrenu wotɔɖe ʋuwo gbɔ ŋgowo le anyigba fũũ eye gakpo ƒe tɔtɔ ɖe hã ma le wo ŋu fũũ.